Ha7i tana hayssan be7ashe dizay aaze gizyssa gidikko keehippe cora gidida asati gaammo dungguza shuraabe mayidinne be qoodhen halidi issipetethan shiiqidi uttidayssa xeelashe de7ays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati gaammo dunguza may'di toophiya bandira dhoqqu histidii katama giddon salamawi selippe ke'idayssa xeellashe de'ays

Tani ha'i be'ashe dizay aazee giyaba gidikko cora gidida asati issippetethan shiiqidi haasa'izayssanne zoretizayssa tani xelashe d'ayssi qasikka izeta gidon issi macca kanche de'awus.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko aafo bolla diza maata keeththe wulidayssanne iza lanqenka keeththe godati issipetethan eqqidi dizayssa tani ha7i xeellashe days

tani hayssan ha7i be ashe dizay aaze giikko cora asati issipe shiiqidi de7izayssa be ashe de7ays izetikka gammo dunguza polise may7o may7di de7ettes

Hasita be ashe dizay aaze gizayssa gidikko kuwaase ka iza nayti kath maana keeththe giddo shiiqidi be maana kath ekkizayssa be ashe deays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze giikko cora asati denba bolla uttidi dishin xeellashe deyays asatikka uttidaytia

Tani ha'i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko cora macati issifetethan shiiqidi uttidayssanne izetikka gaammo dongguza mayidi dizayssa tani ha'i xeellashe de'as.

Tani ha'i be ashe dizay aaze giikko lo'iza gashe gashe maata keeththeta issi katama giddon be ashe de'ayss izatikka keehippe daro lo'izaytakko.

Tani ha.i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga aaho adarashe giddo bayile cimatinne ammano cimati issife shiiqidi walaketidi dizayssa xeellashe deyays.

ha7i tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida attumara macara issifetethan shiiqidi oge pitishinne giigisishe dizayssa tani ha7i xeellashe de7ays

Tani ha'i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi bazzo bolla cora asati issifetethan oydo bolla uttidi haasaya haasayizayssanne hasayiza aseza ezigizayssa xeellashe deays.

Tani ha'i be ashe dizay aazey giikko cora asati gammo dunguza maydi adarashe giddo uttidi deizayssa be ashe deays izetikka behe ayfesokaren uttidi haasayiza addeza eskishe de'ettes.

Tani ha'i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati keehippe lo'iza bessan oyde bollanenne gade bollan uttidi issifetethan hasayizayssanne zorettizayssa tani ha'i be ashe deays.

ha'i tani hayssan be'ashe dizay aaze giikko macati issife shiqidii haasa'ishe de'izayssa issay issara zoretishe de'izayssa xeellashe de'ays

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora pooliseti sibiseba uttidi dizayssanne issi maca pooliseya maykrofoone oykkada be wazna giddo dizayssa haasa ashe dizayssa xeellays

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga dunkana giddon cora asati bilxiginna shora beranne qoobera gammo dunguzara maydi dizayssa tani ha'i xeellashe de'ays.

ha itani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi cora asati sibseba addarashin uttidayssanne izeti uttida oydeza bolla gammo donguzay qashetidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko cora macanayti issi gina may7o maydi uttidi dizayssanne izetikka issi mishe ezigishe dizayssa tani ha7i hayssa saatin xeellashe de7ays

Tani ha'''i aazey xeellashe dizayssi gidikko issi maca daara bilxgina qofeya aaththada mayeramaykirofoonera hasaashe dizayssanne izi guyen gaammo dunguzay dizayssa xeellashe deays.

ha7i tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi aaway manaxire aathtidi be kushen maykke oykkidi haasayishe dizayssa xeellashe diyays

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora asati issifetethan wogga keeththe giddo uttidi sibse ba histizayssa tani ha7i xeella shee de7ays

Tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi attumara issi maca nara shiiqidi ekqidi miicishidi miicidi ofayettidi dizayssa cilila matta giddo ekqidi dizayssa be'ays

Ha7i tani be izay aaze gizayssa gidikko nuudere toopphiya aksume hawulippe xeellashe keehippe kita gididayssa aksume hawulippe xeellashe geyays

tani ha7i beyizay aaze giikko daro asati issife shiiqidi dizayssa be ashe deays izatanka issi aayo daara issi aawa toho zeqqi gaada yeerishin beyays

Ha7i ta be7ashe dizay aaze dizayssa gidikko issi attuma nay oyde bolla uttidi dizayssa issi macanaya hokkada kushe meecisizayssa be7ashe de7ays.

tani ha7i be ashe dizay aaze kisayssa gidikko gashe nayti issifetethan idimettidi eqqidayssanne izetika be huphe bolla zo7onne galal7pooxa gulindidayssa be'ashe days

ha7i tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko heedzdzu majanayti issife eqqidi dizayssanne nam7ati huphe qanxetidayta gididayssa be ashe ha7i deyays

Tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi kare asi olla giddofe maadine demmidi be kushen oyqqidayssanne izikka keehippe ufayettidayssa be ashe days.

tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko wogga shuchcha bolla qolettiza haaththatanne haaththeza garsen gashe doliza maatati deizayssa tani ha7i xeellashe days

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gitikko wokka eakkida shoore bolla wogolo dizayssanne wogoloza bollakka oyddu adde asati uttidi dizayssa xeellashe deays.

Ha7itani xeellashe dizay aazye gizayssa gidikko gutha mandara garsan de7iza oyketida maata keeththeta xeellashe deayes izanka aacidi aadhdi itati karen qolettidi deettes

ha7ita be ashe dizay aazay gizayssa gidikko issi piissa achchen heedzdzu asati eqqidi dizayssanne piissaza achchen diza aafoza dugetha woldhana izetti gizayssa xeellashe deays

tani ha7i be ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi aafo garsan keehipe galga gidida haaththey dizayssaninne iza lanqenka mithafi aadhdhidi aadhdhidi dizayssa be ashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze dizayssa gidikko gelo gakkida geela7o macati issife shiiqidi duulatizayssanne izetikka booththa naxala maydi uttidayssa be'ashe de'ays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko attuma nayti issifetethan booththa naxalaranne cilila shurabera maydi issifetethan kaa'izayssa kuppizayssa miicizayssa tani ha'i xeellashe days.

tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa yidikko wegga galga shuchcha giddon keehippe akkida haaththe deizayssaninne iza giddoka aadhdhidi aadhdhidi kashe kashe shuchchati de7izayssa tani xeellashe de7ays

ha7i tani be7ashe dizay aazey gizayssa gidikko issi hotele xarapheza bolla daro medho kathati shiikidi issifetethan uttidayssanne iza gaxanka injeeray dizayssa xeellashe deays

Ha7ita be ashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga dalka haaththe bolla kuttoti dizayssanne izatikka haaththe bolla liimishe dizayssa beyays.

ha itay be'ishe dizayssi aazay gizayssa gidikko si waraqeta bolla daro gidida xuufey xaafettidi iza bollakka maatamey uttidi dizayssa firmara xeellashe deays

ha7i tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko itiophiya gumurukke koomishiney giza xufe bootta waraqeta bolla xaafettidi dizayssanne iza lanqenka gumurukke bandiraynne toophiya bandiray dizayssa xeellashe deays

ha7i tani xeellashe dizayssai aaze gizayssa gidikko issi gaazexa bolla dokiter aabi aahimede dizayssanne gaazexaza giddon daro xoofeti dizayssa be ashe de'ays

Ha,i tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko issi booththa waraqeta bolla instagirame giza xuufe be misilera uttidi dizayssa be ashe de7ays

ha7i tani be ashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi pirdeso maduushay qarapheza bolla be mizanera uttidi dizayssa ha7i be ashe de7ays

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi ashanigulete dayesi booththa may'o may'idi zo7o kofiya qoo7aaththidi dizayssa tani ha'i be'ashe de'ays

Ero haitani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida karethara booththara may7o mayda asati addarashe giddo uttidi dizayssanne izetikka ba kushe dhoqisti mothidayssa xeellays.

Tani ha7i bayashe dizay aase gizayssa gidikko keehippe aako cora gidida asati dalga adusse oge bolla hamutishe dizayssanne cilila maatay ogeza lanqen dizayssa xeellashe days

Ta ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora nayti issifetethan shiiqidi toppheya bayndara doku istidayssa tani hai tani xeellashe de'ays.

tani ha7i hayssan be7ashe dizay aazee gizayssa gidikko cora asati issife shiiqidi sibisaba addarashan uttidi be qofa laamitishe dizayssa xeellashe de7ays

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oge lanqqen diza mabiraate pooliya xeellashe de7ays iza bollaka qashechi gididay mabiraate shuboy de7ees.

ta ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi paantha adde eqqidi haasa'izayssanne izikka tir othidi kamera xeellizayssa tani ha'i xeellashe de'ays

ha'i tani be'aashe dizay aazi gizayssa gidikko issi wogga denba bolla netorke mithey eqqidi dizayssa cora gididi eqqidi dizayssa xeellays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa giidikko wora lanqen keehippe dalga aako gidida haaththay de7izayssanne iza bollaka ogoloy dizayssa tani ha7i xeellashe deays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi guutha aspaltenne aspalteza lanqen aadhdhidi aadhdhidi barzafe mithi de7izayssanne oge pooleti eqqidi dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i xeellizay aaze gizayssa gidikko maburate poole bolla tiranspormere qashettidayssainne izaappeka maburaate shuboy heniha qaxxaretidi dizayssa xeellashe days

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga dembo bolla maburate poolete eqqeti dizayssanne iza bollakka maburate shuboti heni ha heni ha giidi xaaxetidi deizayssa be ash xeellashe deays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe daro gidida asati oge ooththishe dizayssanne izetikka ogeza giigisishe dizayssa issifetethan eqqidi dizayssa tani ha'i beashe deays.

Tani ha'i be'ashe diza aaze giza issa giddikko, issi bessan mabiraate pooleti diza issanne pooleta bollaka daro biratate hinn ha hinn ha gididi diza issa xeellashe de'ays.

haitani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dalga keeththe giddo cora asati dizayssanne izetikka ba kushan issoy issoy waraqate oykkidayssanne ba lanqen issa issara hasayish dizayssa xeellashe days

tani ha7i hayssan be ashe dizay aazey giikko issi wogga addedayssi oyde bolla uttidi iza ayfeso karen daro maykirofooneti de7izayssa xeellasheede ays izikka maykirofoonesan haasayishe deees

ha'i tani hayssan be'ashe dizay aaze gizayssa de'ikko wogga addarashe giddon cora asati uttidi sibsaba ooththizayssa izetikka be lanqen lanqen diza asara haasayishe dizayssa be'ashe dayis

Ietani ha7i be ashe dizay aaziye gizayssa gidikko keehippe gashe gidida suuqen issi addedayssi uttidayssanne iza sinthenka ichachu litere zaytenne heedzdzu litere zayte uttidi dizayssa xeellays

Aani ya7i hayssan xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga suuqe giddo daro iqati dizayssanne ize tanka issi issi cigo aynate maashineti dizayssa xeellashe deays

Ha7itani be ashe dizay haaze gizayssa gidikko issi darmuse giddo irdata miishey shiiqize dizayssanne keehi daro miisheti xarmuseza giddo deizayssa beyays

ha7itani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addidayssi wogga suuqe giddo uttidi dizayssanne iza sinthen zayeteti hara hara suuqe giddo deiza miisheti de7izayssa xeellays

Tani ha'i xeellashe dizay aazi ekkizayssa gidikko ogelanqin aspalte achchen wudateti issifetethan uttidi tukke uyizayssanne dubbushizayssa tani ha'i xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe daro gidida asati addarasha giddo uttidi sibse ba histizayssanne ize ta giddofekka issi addedayssi dhisko dhiskidayssa xeellashe de7ays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga akkida keeththe giddo cora asati eqqidi dizayssanne iyeta sinthenka xaraphezay uttidi de7izayssa tani ha7i xeellashe dayis

Ha7i tani be ashe gizay aazi gizayssa gidikko issi keeththe xuugetizayssanne xuugetiza keeththeza asafi haaththara toyssana gizayssa xeellashe ha7i deays.

Tani ha'i be ashe dizay aazy gizayssa gidikko wogga demba bolla issi adde eqqidi haasayishe dizayssanne izikka karetha afileranne karetha qoobera qoobidi dizayssa tani ha'i be ashe le'ays.

tani ha7i ba ashe dizay aazaye kisayssa gidikko issi wogga adde manathire aaththidayssanne qoobe qoobidayssa karetha mayo may7idayssi eqqidi tiroristi xeellizayssa xeellashe deays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oge bolla zo'o mayda cora asati issifetethan eqqidayssanne izettikka de huphe bolla qoobe woothidayssa tani ha7i xeellashe deays.

ha7i tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi attuma addey kare bolla eqqidi dizayssanne zo7o jaketera cilila surera gixxidi dizayssa iza guyen iza guyenkka keethi dizayssa xeellashe de7ays.

Ta ha7i be7ashe duzay aaze gizayssa gidikko issi lo7iza keetha giddo bayzettida soofay be xaraphera dizayssanne keethazikka keehipppe lo7izayssa xeelashe de7ays

Ha7i tani xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko issi wogga keeththe garsen oyddu asati eqqidi dizayssanne izatikka siiqon idimettidi miicishe dizayssa tani ha7i be'ashe days.

ta ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kehippe cora asati shiiqidi issi masara keeththa bin issi masara keeththa oshanthazi izetana tamarsizayssa tani ha'i xeellashe de'ays

tani hayssan be' ashe dizay aaze giikko issi wogga fooqe lo7izayssa booththa qalame ti7ettidi di7ezayssa be ashe days

ha7i tani be7ashe dizay aaze gizeyssa gidikko issi keeththa guyen dizaa lo7iza maata cilila be7ashe dizayssanne iza gaxanka axire axiretidayssa be7ashe de7ays.

Ha itani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kare asaranne topphiya asatara issife gididi hemettizayssanne hasayishe bizayssa xeellashe de7ays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko wogga katama bolla wogga fooqi keethi dizayssanne fooqezikka keehippe lo7izayssa booththa qalame ti'ettidayssa ha'i tani be ashe deays.

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi dere katama bolla gita keeththey de'izayssanne asatikka iza lanqera hamutishe dizayssa be ashe de'ays.

Ha'i ta xeellashe dizay aazaze dizayssa gidikko keehi gal'ida katama giddo wogga foqetinne daro makinati heniha heniha giidi qaxxarettizayssa tani ha'i be'ashe deays.

Ha7i tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko si katama giddo wogga gita pooqe dizayssa xeellashe deays hayssika ha7ita xeellashe deizayssi wogga gita lo7iza pooqe gididayssa xeellashe deays.

Ha7i tani xeellashe dizay aase gizayssa gidikko keehipppe lo7iza woggafooqe karetha qalame pi7ettidayssa xeellashe ha7i deays.

ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko dalga gade bolla keehippe aakko gidida puuqe keeththi dizayssanne pooqeza garsenka gashe qorqoro keeththeti dizayssa tani ha7i xeellashe days

ha7itani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi hospitale giddon issi harganchoranne harganchoza hargisiza aayeyra issife uttidi dizayssa be ashe deays

ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi adde dayssi oyde bolla uttidi be suuthi immishe dizayssanne miicishe dibayssa xeellays

tani ha7i be'ashe dizay aaze miikko issi addey iskirine sinthen eqqidi dizayssanne be kushen silke oykkidi dizayssa be'ays

ha7i ta be ashe dizay haaze gizayssa gidikko hospitaale giddo diza harganchata oychana yidi oychana yida asati keeke qanxishe deizayssa be,ays

Ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macasiya oyde bolla ottada komputere xam7izayssanne be haythe bolla gita siyiza miishe wothidayssa xeellashe de'ays.

ha7i tani aaze be'ashe dizayssi giikko issi lo7iza keeththe lanqen nam7u makinati eqqidayssanne iza lanqen mithay lanqera lanqera dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i beyashe dizay aazeegikko issi naada issi naadayssi toho be toho ashshagetidi deizayssanne izaara deiza asati izana oochchishe deizayssa xeellashe deays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gitikko wogga hospitale giddon issi cima aaway ichi di dishin iza na akamiza haakimezaranne harganchozara xeellashe days.

Tani hayssan ha'i be'ashshe dizay aaze giikko arbamince hospitaale gelththiza wogga wulaza xeellashe de'ays

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan addarasha giddo uttidi dizayssanne issi issi asati qasseka madaraake bolla eqqidi bees giigida anjo ekkizayssa be'ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kehippe lo7iza guutha keeththanne iza lanqen makinati eqqidayssanne aadhdhidi aadhdhidi asati eqqidi dizayssa tani xeellashe days

Ha iita be ashe dizay aaze gidizayssa gidikko issi keeththa guyen oksijine iqay uttidi de'izayssanne oksijine iqazekka keehippe daro gidizayssa sife shiqidi uttidi dizayssa xeellashe deays

tani ha'i bi'ashe dizay aaze giikko issi xeena xaabiya giddo asati hakamettishe deizayssa xeellashe days.

tani ha7i ba'ashe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu macanayti uttidi suuthi immizayssanne izeta giddofeka issineya poolise gididayssa xeellashe de'ays

tani ha7i xeellashe dizay aazee gizayssa gidikko baalesilxaneti issifetethan to gammo dunguza be qoodhen maydi hamutizayssa tani ha7i xeellashe tani de7ays

ha7yta be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa giddon woge dizayssanne issi keeththa lanqen nam7u attuma nayti ekkidi dizayssa beyays

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gashe naa asati kettibaate ehedi poolyo dhale duunara immishe dizayssa be ashe deays

Haita be ashe dizay haazey dizayssa gidikko bale silqane asati eqqidi dizayssanne izertikka haasayettiza miishe ezgishe deizayssa be ashe deyays.

Tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati hargida asata ospitaale oychana yidayssanne izetikka be duuna bolla maske aaththidayssa tani ha7i xeellashe de7ays.

Eatani ha7i issan xeellizay aase gizayssa gidokko issi attuma naadayssi oyde bolla uttidi suuthi immishe dizayssanne izaa bollaka haylandeti dizayssanne gade bunlaka haylandeti dizayssa xeellashe dayss.

Tani ha'i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko wogga hospitale giddon issi doktore issi macasiyo eraje denthizayssa tani ha7i xeellashe de'ays.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe daro gidida asati uttidi issi miishe ezigishe dizayssanne ize ta giddoka kare asi de7izayssa xeellays.

ta ha7i xeellashe dizay aaziye dizayssa gedikko wogga aaho farmase giddo keehippe daro qoodin wurenta dhaleti issi bolla shiiqidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi hospitale gidden issi amay7o issi mala may7o may7di issife shiiqidi eqqida asata izetikka poto ddizayssa be ashe de'ays

Ta ne a7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe daro gidida asati oge lanqet eqqidi haasayizayssenne izeta guye baggan qasseka makinay eqqidi dizayssa ta neha7i beyashe days.

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga katama garsen keehippe lo7iza maburateti de7izayssanne katamazikka shoore lanqen gididayssa xeellashe deyays

Ha'i tani beaashe dizayssi aaze gizayssa gidikko denba bolla de7iza issi keeththa gelthiza wogga wulanne wulaze lanqen aadhdhidi aadhdhidi mithati dizayssa xeellashe days

ha'i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko dokor xillahuney asatara daro asatara d'ishe issi addedayssa daa'ishe dizayssa ha'i xeellashe tani hayssa saatin de'ays

ha7i tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko namu7o tamari nayti tamaresoppe yishininne ize ta huphe baggara birda bolla nam7u tamare nayta misiley dizayssa beyays

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko kehipe cora baale silqaneti issife aspalte bolla hamettizayssanne izetika be qoodhen dunguza aaththidi booththa qoobe qoobidi hamuttizayssa beyays

Tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida keeththa lanqe garsen issi addezi eqqidi dizayssanne be kushe qalam7idi dizayssa tani xeellashe deyays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko suutha keeththaranne suutha lanqezakka pirday pirdettidi dizayssa tani ha7i tayfen xeellashe deays

tani ha7i be ashe dizay aazey kizayssa gidikko issi katame giddon keehippe lo7iza aspalte daare diza mithatanne cilila cilila maatata tani ha7i be7ashe deays

ha'i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko boro keexettiza kuwaase kaassa bessa asay uttiza bootay keexettizayssa xeellashe de'ays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko kehpe cora gididi mangiste uushanthati giya zal7anas issifetethan giya giddo eqqidi de7izayssa be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko wogga nam7u fooqeta garsen gashe qorqoro keethtey dizayssanne iza lanqenka daro maakati de7izayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi attuma addey eqqidi asata tamarsishe deizayssanne anxabaraqe may7o maydi eqqidi dizayssa xeellayse.

tani hayssan beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga keeththay dizayssanne maskooteti iza bolla dizayssa xeellashe ha7i de7ays

Tani ha'i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko nam'u asati dayeti wogga haspalte bolla henippe ha yishe deizayssanne addezikka be kushen festaale oyqqidi dizayssa be ashe deays.

Tani ha'i xeellashe gizayssi aazey gizayssa gidikko keehippe aaku gidida aspaltenne aspalteza lanqen aadhdhidi aadhdhidi cilila nuthata xeellashe tani ha'i de'ays.

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi dizayssanne izatikka cilila toketida toketha issifetethan xeellizayssa xeellashe days.

Tani ha'i be ashe dizay aaze dizayssa gidikko keeheppe cora gididi mangiste ooso oothanchati oge bolla issifetethan haasayishe hamettizayssa tani ha'i be'ashe de'ays

Ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko betekirstaane sinthen issi poolise days eqqidi dizayssanne iza lanqenka cora asati eqqidi dizayssa xeellashe days.

Tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi poolisey eqqidayssanne izikka be ophenqoobe qoobidi eqqidayssa kehippe ezgidi aykko kaallizayssa xeellashe de7ays.

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issi keeththa giddo uttidi sibseba histizayssa izeta giddokka pooliseti dizayssa xeellays

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati gammo dongoza be qoodhen halidinne maydi dizayssa issifetethan shiiqidi kushe bakqizayssa xeellashe dayis.

Tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gitikko heedzdzo asati madarake bolla eqqidi dizayssanne issi addezas issi addezi shillimate immizayssanne izeta zokko baggarakka zo7o oydey dizayssa xeellashe dayys.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi dalga keeththe giddo pirdeso oydeti pirdeso xaraphezati shiiqidi dizayssa magarejatikka deizayssa beyays.

ha7i ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida yelaganayti issifetethan shiiqidi kaa7izayssanne micizayssa tani ha7i be ashe deays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko toophphiya bandiray kareeththa xaraphpheza bolla uttidi dizayssanne iza lanqenka pirdeso madoshshay uttidi dizayssa xeellashshe de'ays

ta ha'i be'ashe dizay aazay gizayssa de7ikko asa tohoy wodarera lo'ethidi qashetidayssainne izaadeykka wodorozara qashetidi dizayssa be'ashe da'ays

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko issi wogga sibsaba addarasha giddo issi adde dayssi eqqidayssanne iza guyen zo7o wogga oydeti eqqida dizayssa tani ha7i xeellashe daysi.

Tani ha7i xeellashe dizay aazie gizayssa gidikko kamera giddora issi wogga keeththa giddon oothettiza issi issi miisheta xeelettizayssa tani ha7i xeellashe deyays.

tani ha'i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi xeena xaabiya gibben cora ase gididi xiiddate ooththo ooththishenne qoshashata issippe shiishshishe dizayssa xeellays

ha7itani beizay aaze gizayssa gidikko topphiya makalakeya saraweteti ogelanqen diza qoshashata denthishinne xuugishe dizayssa beyays

Tani ha'i beashe dizay aaze gizayssa gidikko keehipe cora gidida asati tophiya mekelaakiya sarawetetara issifetethan oge geeshishinne oge bolla diza qoshoshata xuugishe dizayssa xeellayse.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko tophiya atletis may7oranne mayda aseranne tophiya sarawutetara issife gidon bohe geeshshishe dizayssa xeellashe days.

Tani ha'i hayssan xeellishe dizay aaze gizayssa gidikko oge lanqen qoshashati halettidayssanne halettida qoshashata denthiza issi macaranne issi attumanara tani ha'i xeellashe days.

Ha'i tani beyizay aaze gizayssa gidikko mangiste ooththanchataranne xidate ooththontatara issife shiiqidi oge lanqe pittizayssanne qoshashata issife shiishshizayssa tani ha7i xeellashe de7ays

Ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi biradhe ashara maashine bolla issi asi be biradhe wosidissa be ashe ha7i tani deays.

tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u asate madarake bolla eqqi uttidi dizayssanne issi addesekka maykirafoonera haasayishe dizayssa tani ha7i xeellashe days

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizaysa gidikko issi inddya payda mattawuqiya ekkizayssanne payda metawuqeza bolla izi misile de7izayssa tani ha7i be7ashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaze giikko addise yida fayda mato qiyaza be ashe de7ays iza bollaka asa misiley beettees

aabees sadamuwaa ispisishikaotiistai amaseddi tani ha7i be ashe dizay haaza gizayssa gidikko issi machasaya fayda motawoqiya ooththashe de7izayssa be ashe days

tani ha7i hayssan be ashe dizay aazay gizayssa gidikko booththa waraqeta bolla addise yida fayda metawoqiya tamarso oge xaafettidayssa xeellashe ha7i tani deays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addedayssi karetha oyde bolla uttidayssanne iza sinthen wogga komputere dizayssa izi xam7ishe dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazi gizayssa gidikko si ogadarashe giddo asati uttidi sebsaba ooththizayssanne iseta sinthen komputerera haaththara uttidi deizayssa xeellashe ha7i de7ays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addezi ikomputere bollafe issi ase foto be silken denthishe dizayssanne be kushen waraqeta oykkidayssa xeellashe de7ays

tani ha7i seellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asata giddon issi tophiya macaranne issi kare dere attumara issife haasayizayssaninne miicizayssa be7ash de'ays

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kare dere asi madarake bolla eqqidi haasayishe dizayssanne iza sinthen qeeri gashe mayke dizaaro xeellays

Tani hayssan beyizay aazey giikko teqilay mimistere dor awi aamederanne karedere issi macasayra issife eqqiti salanta imitettizayssa xeellashe de'ays.

Ha7i tani be'ashe gizay aaze gizayssa gidikko giitta wogga addarashe giddo cora asati eqqidi dizayssanne izi ta guyen kare dere nu dere bayndiray dizayssa xeellashe de'ays.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kare asi oyde bolla uttidi dizayssanne iza guye baggarakka qasseka cilila mithi dizayssa tani ha7i esgashe deays

ta beyi ha7i be ashe dizay aaze kizayssa gidikko issi gammo dunguza mayda adde kareppe so gelishin issi adde ha gaaththason deiza adde kushe bagqi mokkizayssa beyays

tani ha7i xeellashe gizayssi aaze gixayssa Gidikko nam'u kare asati issife issay issas issi maxaafa immishininne izettika lo'iza keeththe giddo eqqidi dizayssa xeellashe de7ays.

ha7ita be aze be ashe dizay aaze gizayssa gidikko nayti kowasimeda giddon kowaase ka7izayssanne izeta deggafeti guera utti dizayssa be ashe deays

Itani ha'i hayssan be ashe dizay aaze gizayssa gidikko dotor abih aamedey kare asatara issipe uttidi miicishenne ka'ishe dizayssa xeellashe deays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kare dere asaranne issi tophiya dere asara issife haasayishe dizayssa xeellashe deays.

Tani ha'i be ashe dizay aaze giikko cora asati wora giddo mitha garsan eqqidi haasayishe dizayssa be ashe days.

Tani ha7i be7ashe dizay azze gizayssa gidikko keehi dalgga addaraasha giddon asati mizayssanne uyizayssa kaaaa7izayssa ufayettizayssa issay issa katha barssizayssa tani ha7i be7ashe days.

Tani ha7i beyashe dizay issi biro giddo cora asati de7ishin beyays izetikka issa issara haasayishe deizayssa ha7i xeellashe de7ays

tani ha7i xeellizay aazeekizayssa gidikko issi hospitaale giddo beayfe xeelettana yida aayiranne xeeliza dokterera issife haasayishinne miichishe deizayssa tani xeellashe days

tani ha7i beyashe dizay aazey gizayssa gidikko issi macasiya wogga oyde bolla uttada dizayssanne izi zokko baggara tophiya bandaray da7izayssa izis oshacha baggaranne hadasa baggarakka kashe toophiya bandaray dizayssa xeellays

Tani ha7i be ashe dizay aazey gizayssa gidikko keehippe daro gida asati issi biiro giddon shiiqidi issi addezi izeta tamar shininne izetikka izana esigishi dizayssa xeellashe deyays.

Tani xeellashe deizay aazeye gizayssa gidikko kun7e giya giddo nam7u puuliseti eqqidi deizayssanne ize ta toho garsenka zal7ey zal7etizayssa xeellashe daes

tani ha7i be ashe dizay aaze giikko issi polise addes maaragi gujettizayssa xeellashe de,ays

ha7i ta xeelizay aaze gizayssa gidikko issi poolise ooththanushay mayke oykkidi pisira asata tamarsishe dizayssa be'ashe de'ays

tani ha7i biyashe dizay haaze giikko hooliseti issife shiiqidi zorettizayssanne issoy issoy mastawusha oyqidi de7izayssa xeellashe days

tani ha'i be'ashe dizay aazee gizayssa gidikko kun7e addarashe giddo keehipe cora gidida asati uttidayssanne izi ta giddoka aadhdhidi aadhdhidi pooliseti dizayssa tani ha'i xeellashe de'ayis

ha7i ta be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati addarashe giddo eqqidi tiophiya beerawe emesamure yexetishin izitikka bonchora eqqidayssa be ashe deays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi poolise ekqidayssanne izikka kurde poto dendizayssa kamerazakkazi tiristi xeellizayssa xeellashe de'ays.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u asate madaraakke bolla eqqidi haasayizayssanne nam7atafe issinozi poolise gididayssa tani ha7i xeellashe deyays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gita makina bolla piraashe caanettizayssanne piraashe zallanqen cora asati eqqidi poto dendizayssa tani ha7i beyashe deaysse

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko pooliseti issife shiiqidi dizayssanne izetikka issi issi qofata laamettishe dizayssanne masawusha oycishe dizayssa xeellashe days

Ha'itani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi posta kilebe giza xuufe booththa waraqeta bolla xaafettidi dizayssa xeellashe deyays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati sibseba adarashe giddo uttidayssanne ize tikka macara attumara walaha gididayssa tani ha7i xeellashe dayis

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kibur dokor xeqilay ministere xeela hunentara cora asati gididi issipe eqqidi ezgishe dizayssanne issoy issoara haasayidi dizayssa xeellashe deyays

ha'i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko dere cimataranne ammano cimatara issife shiiqidi eqqidayssa xeellashe de'ays

ha'i ta xellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora gidida asati issippe denba bolla oydde bolla uttidii dizayssa be'ashe de'ays izetikka shiiqidi uttida

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gitikko issi bazzo bessan cora asati oyde bolla uttidi dizayssanne izeta guye baggan issi issi asati eqqidi dizayssa tani ha7i xeellashe days

tani ha'i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati hara hara dere dunguza be qoodhen aththedi hasayizayssanne qofa laamettizayssa tani ha'i beyashe de'as.

tani ha7i be izay aaze gizayssa gidikko cora asati topphiya bandiranne kare dere bandirata lanqen eqqidi ba kusha dhoqisidi caaqo caaqizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey kath buketiza sohon eqqidi dizayssanne iza guyen issi macasiya eqqida dizayssa beyays.

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi adde dayssi wogga addezi haasayeshe dizayssanne iza lanqenqa issi adde dizayssa xeellashe haitani deayssa

taniya7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi layfsan bida cima aaway eqqidi dizayssanne izikka tirotidi kamera xeelizayssa miiconta dizayssa xeellashe de7ays

Tani ha'i x eel lashes dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan ba kushan haaththi oykkidi oyde bolla oge lanqen shiiqidi uttidayssa tani ha'i xeellashe de'ays.

ha7i tani be ashe disay aaze gizayssa gidikko cora asati issi dalga keeththan giddon kath maanas bufefe denthishin be ashe deays

tani ha7i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi bo7a addey madarake bolla uttidayssanne iza sinthenka cora mayketi uttidayssa xeellashenne hara qasseka iza lanqen tophiya bandaray dizayssa xeellashe deyays

Haitani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi qeeri katama giddon cora gidida asati shiiqida bessan paraso togidi asati kaa'izayssainne ofaetizayssa xeellashe dayis.

ha7i tani be7ashe dizay aaze giikko cora asati issi taarike keeththa giddo issippe da ishin xeellashe days issi addezikka ize tana asrada7ishe dizayssa be7ays

Tani ha7i be ashe dizay haaze dizayssa gidikko heedzdzu asati madarake bolla eqqidi dizayssanne issi maca nays issi attumazi maxaafe anjishe dizayssa xeellashe tani ha7i deyays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida asati issifetethan eqqidayssanne izettikka siiqon eqqidi deizayssa tani be ashe de7ays

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko tophiya posta malata booththa warqata bolla xaafettidi dizayssa tani ha7i be ashe ha'i deays.

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife eqqidi de7izayssanne izeta guyen posta misile de7izayssanne topphiya bandaray de7izayssa xeellashe daaysi

ha'i tani be'ashe dizay nam'u miisheti de'ettes izatika nam'u bajajeta giddo asi gelana marshettizayssanne issinozan qasseka asi kumidi dizayssa xeellashe de'ayss

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gitikko baajaje henippe ha yizayssanne iza lanqenka cora asati baajaje nangishe oge bolla eqqidayssa xeellashe de7ays

tani ha7i xeellashe dizayssi aazeeqizayssa gidikko mabraate fooley keehippe daro gididi issi bootan dizayssanne iza bollaka daro mabraate shudoti henhaheni ha giidi deizayssa xeellashe deyays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko makina giddon asati issifeteththan uttidayssanne keehippe kun7ettidi izeti dizayssa xeellashe tani ha7i de7ays.

ha7ita be' ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora nayti kuwaase kaassa ka7ishe deizayssanne doopphiya bandara shorabe may7idayssa be ashe de'ays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan eqqidi makina giddo gelanas makina nangizayssenne sugetizayssa tani ha'i xeellashe deays.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizidayssa gidikko coro asati issifetethan gididi ogelanqen diza bohe dioy bohey medhidayssa issifetethan be ishe dizayssa xeellays

cora macanayta issife shiishshada issi maca daara ubba macataka shiishshada tamarsizayssanne zorizayssa xeellashe de7ays

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati iitiyo telekome keeththa giddo asata astanagadishe dizayssanne uttidi diza asata tani ha'i xeellashe dayes.

Tani ha7i be ashe dizay aaziye gizayssa gidikko wogga aspalte bolla nam7u makina deizayssanne issi makinazi henippe ha yizayssanne issi noozi qasseka haappe heni bizayssa xeellashe deyays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko haaththafe ke7ida cora gidida hayilashoti issippe awa be duuna duyidi ho7izayssa tani ha7i xeellashe de7ays.

ha7ita xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi denba bolla mitha garsen sharay pididi dizayssa xeellashe deyays

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko lo7iza wora giddon aawara naara issifetethan siiqo gididi kulo ka7izayssanne ufayettizayssa xeellashe days

ha7ita beyashe dizay aaze hidayssa ideegidikko si macasiya gammo dungusa may7ada shoore lanqen eqqada keehippe po7etizayssa xeellashe de'ays

Ha7i tani de7ashe dizay aaze gizayssa gitikko keehippe do7iza cilila maata dalga gade bolla dizayssaninne keehippe cililazikka celiidayssa be ashe deyays.

Ha'i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi attuma naa dayssi uttidi foto dendizayssanne iza guyen cilila mithati dizayssa be ashe deays

tani ha7i be ashe dizay aaze dizayssa gidikko wogga gita aafo bolla diza mithatanne aafoza garsen qasseka diza mithata tani ha7i be ashe de7ays

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gal7a qorqoro keeththa guyen cora asati eqqidayssanne izita sinthenka keehippe lo7iza cilla maatay dolidididayssa tani ha7i xeellashe days

ha7i ta be7ashe dizay aazee gizayssa gidikko issi wora garsen issi worame doossay dizayssanne hemettishe dizayssa haitani be'ashe de7ays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kare dere asi wora giddon dizaa xuufe anababizayssanne eskidi izi kaallizayssa tani xeellashe de7ays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan kaadhishenne miicishe woragarsen issife hemettizayssa tani ha7i be ashe hayssan deyays.

Tani ha'i be ashe dizay aaze giikko si coroa asati keeththa guyen eqqidi poto dendishe deizayssa be ashe de'ays izatikka cilila bootan ekkida

tani ha7i be ashe dizay aazey gizayssa gidikko issi attumana dayssi topphiya bandara maydi issi adde baabaye sinthen eqqidi dizayssa ha7i tani xeellashe days

Tani ha'i beyizay aaze gizayssa gidikko issi macasiya borsa ba'ada issi keeththa zokko sohon eqqada miicada foto dendizayssa be hu7e woggara oosettidayssa xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macaranne issi attumara eqqidi diyizayssanne attumazikka be kushshen haylande oykkidayssa xeellashe de7ays

tani hayssan ha7i be'ashe dizay aaze giikko issi naay gita denba giddon eqqidi de'izayssa be'ashe de7ays naaza guyen gita afuti deeettes

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko aafo garse diza wora giddofe kare nam'u asati ke'izayssanne izetikka guufe be kushin oykkidayssa tani ha'i xeellashe de'ays

Tani ha'i xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko keehipe lo'iza wora garsen kita shuchcha bolla issi attuma nadayssi eqqidi gizayssanne be qoodhe bollakka topphiya bandira xaaxidi dizayssa xeellashe deyays.

ha itani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko inxoxo parke kelthiza gita hulaza be ashe deays izarakka asi gedeha himitizayssa beyashe de'ays.

ha7i ta xeellashe dizay aze gizayssa gidikko doktor xilahuney issi macasiyo salam gishshininne izetikka miicishe salam geetettizayssa xeellashe de7ays

Tani ha7i be ashe gizay aazey gizayssa gidikko tamari nayti issifetethan addise yiida payda motawoqiya kesisana giidi shiqidi payda motawuqiya kesesizayssa xeellashe days

Tani ha7i be'ashe dizay aaze giikko heedzdzu asati issife uttidi mirca borde asfaxamishe deizayssanne maca nayiya tablete kushen oykkada dizayssa be ashe de'ayse.

tani ha7i be' ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehis pe cora asati mirica haranas issife shiiqidi eqqidayssanne izata giddo doktor xilahoney eqqidi dizayssa tani hayssasati be' ashe de7ays

tani ha7i xeellashe dizayssi aaze kisayssa gidikko issi banke keeththan heedzdzu asati dizayssanne heedzdzatikka bira kessanas uttidi issifetethan beorafa beyorafa nangizayssa tani ha7i xeellashe deyays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan eqqidi dizayssanne issi aayakka bena idimmada izatappe ha kareke ada eqqada dizayssa xeellashe days

ta ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko tamari nayti be tamareso may7oo maydi borsa ba7idi issifetethan eqqidayssanne issay issara idimettidi dizayssa tani ha7i xeellashe deyays

Tani ha'i be ashe dizay aaze giikko addise yiida fayda matawoqiya gizayssa asati kessanas issife shiiqidi dizayssa be ashe dayes

Tani hayssan ba'eshe dizay aaze giikko issi addey mirca karde halana yiidi mcie mirca karde oykkidi eqqidi deizayssa xeellashe deays.

tani hayssan be7ashe dizay aaze giikko asati issife shiiqidi haasayishe de7izayssa be7ashenne issi aaya issi adde eqqidi de7izayssa be7ashe de7ays

Tani hissan beyiza bayashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati fayda matooqiya ekkanas giidi issife shiiqidi salpe giddo de'izayssa tani ha'i xeellashe de'ays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kuwaase ka iza nayti ithi fetethan shiiqidi tophiya mirca borde daabiya biidi mirca karde halana shiiqidayssa xeellashe deays

Ha'itani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati issipe shiiqidi ha'iida digital matooqiya gizayssa kessishe dizayssa be ashe de'ays.

Tani ha'i hayssan be ashe dizay aaze gizayssa gidikko tamare nayte issife shiiqidi be astamareche biidi be dabtare aaranthizayssa tani ha'i hayssan xeella she de'ays.

issi addedayssi cora asata fayda matoqiya kessana mala histizayssaninne izeta suntha xaafizayssa xeellashe de7ays

Tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issipetethan kuwaase kaa7idi xoonoda na7aza issipetethan pude salo tokkidayssa tani haui be7ashe de7ays.

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasabessan kowaase kaa7iza nayti issifetethan be bolla ho'ethizayssanne kaa'izayssa tani ha'i be ashe de'ays

Ha,i hayssan tani be ashe dizay issi kuwaase kaiza kuwaase ka ancha naaranne kuwaaseza asalixane gidida aselixanezara idimettidi izeti issife deizayssa be ashe deays

Tani ha7i hissan xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko meda bolla ta cawafe deyizayssanne tacawaacheta asirqanera issife eqibi poto dendizayssa xeellashe deyays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko coranaytte kowaase ka7anas meda giddo issifetethan gelidi deizayssa tani ha7i be ashe deays

Dalga kuwaase kassa bessan cora kuwaase kaa'iza nam'u budduneraa kaa'iza issa issoka kuwaase diiqiza iza be'ashe de'ayiis.

ha7ita be ashe dizayn aaze gizayssa gidikko woxate ticciza nayti kushe kowaase ka7ishe dizayssanne issay issa tookkishe dizayssa xeellashe beyays

ha7i tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko wulay sansalatara qashettidi gaanera qulfettidi keehippe mino giidayssa be7ashe de7ays.

Tani ha7i be7ashe disay aaze giikko wogga xarapheza bolla issi issi xawula miisheta lukkiza miishe be7ashe deays.

Tani ha'ibeashe dizay aaze kisayssa gidikko issi nadace duuqisiza maashine misile waraqeta bolla kaqetidi dizayssa tani ha7i be ashe deays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe daro gidida qulpeti girgida bolla xawulara kaqettidi deizayssa ha7i tani xeellashe deays

Tani hayssan be ashe deizay issi adde naay uttidi micishe besilke xamishe deizayssa be ashenne iza ayfeson keehi daro ufaysay bettizayssa be ays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi attuma addey madaraake bolla uttidi haasayizayssanne iza duune lanqen issi maykrapoone eqqidayssa tani ha7i xeellashe days

a7ita be ashe dizay aazey gizayssa gidikko gutha asfalte giddo baajjajjey makinay qaaxxarettizayssenne aadhdhidi aadhdhidi guutha asati dizayssa be ashe deays

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi oge lanqqen daro makinati kumi ettidi eqqidayssanne makinata bollaka oroottoy caanettidayssa xeellashe days.

Tani ha7i xeelizay aaze gizayssa gitikko asati haathe dugqana biidi yishin beyays issi macasiyakka haaththe duggada gutha aafo ki ashe de7awus.

Haysatana nieellashe dizay aaze bizayssa gidikko issi moterena dayssi nam' ase benara heedzdzu ase caanidi bizayssa xeellashe deays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko aspalte bolla saykile paalametetha histettizayssanne izata giddonka toophiya bayndara mayda asi deizayssa xeellashe dayys

tani ha'i be'ashe dizay aaza gizayssa gidikko keehippe cora gidida kareti be bolla kaathi hara hara miisheta caanidi issife aspalte bollara bishin xeellays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa geedikko issi awutobise giddo gelanas cora asati awutobuso nangosokon eqqidi dizayssa xeellashe deyays.

haitani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko wogolo bolla asati uttidi abba bolla hamutishe dizayssanne asatikka keehi caro cora gididayssa be ashe deays

Tani haa7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi oge bolla cora makinati bishe dizayssanne makinaza lanqen qasseka daro asati hiniha hini hagi qaizayssa xeellashe de7ays.

ha7i tani xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko wogga dalga keeththe giddo bayzettiza makinay de'izayssanne makinaza qommoykka keehippe gashe gididaro xeellashe days

Tani ha'i be'ashe dizay azee gizayssa gidikko dembba bolla ooratha cora pooqeti keexxettidi uttidayssanne tammu persente qinnashe izatas de'izayssa xeellashe de'ays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga dalga keeththe mastotera kanche keexettidayssanne iza gaathazikka kehippe booththe gididayssa tani ha7i xeellashe days.

tani ha7i be arshe dizay aazey gizayssa gidikko heedzdxzu asati issifetetha eqqidi dizayssanne isittika issay issara zorettizayssanne miicishe siiqun dizayssa tani ha7i xeellashe deyays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi mandara achchen wogga fooqe dizayssaninne fooqeza garsen asati heni ha hemettizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi bessan keehippe daro gidida pooqe keeththati dizayssanne izatikka zo7o qorqoroy izata bolla kamettidayssa xeellashe deyays

Tani ha7i be ashe dizay aaze kizayssa gidikko keehi wogga daro gidida pooqeteti issifetethan eqqidayssanne izetikka galal7o qalame ti7ettidayssa be ashe deays.

ha7i tani be ashe dizay aaze gizayssa de7ikko wogga keeththe giddo issi addey mastote lanqen eqqidi be kushe micidi deizayssa tani ha7i be ashe deyays

tani ha7i xeellashe dizayssi baaze gizayssa gidikko issi katama garsane keehippe wogga gidida fooqe dizayssanne iza garsankka adhdi aadhidi makinay dizayssa tani ha7i xeellashe days

Tani hissan be ashe dizay aazey giikko gita wogga keeththe deizayssa beashe deays gita wogga keeththatikka kehippe cora gididi de'eettes ha'i hessana be ashe deays.

Tani ha7i xeellashe dizayssi aaze giikko oorath keexxettida qodqoro keeththe lanqen aadhdhidi aadhdhidi asati eqqidayssa xeellashe ha7i tani days.

Tani hayssan ha7i be7ashe dizay aazey gizayssa gidikko issi aaya tamareso gibbe gawune may7ada heni haa gaada qaxizayssa ha7i tani xeellashe deays aayakka borsa kushen oyqada de7aws

tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi tamare keeththa giddo daro tamareti utidi dizayssanne lanqe lanqen issife haasha ishe dizayssa xeellashe deays

Ta niya7i xeellashe dizay aaze gizayssa didikko issi timirte keeththan tamareti issife shiiqidi uttidi tamarizayssanne izetikka astamariza izigishe dizayssa xeellashe de7ays

Alethadea hozibe tani ha7i be ashe dizay aazye gidayssa gidikko keehippe cora tamare nayti kifile giddo uttidi komputere tamarizayssaninne komputere tamarsiza astamarekka ize tana googidi googidi xeellizayssa be ashe di7ays

Ha'i tani be ashe dizay aazey ekkizayssa gidikko issi ginbe girgida bolla booththara xaafettida xuufey laxafettidi deizayssa xeellashe deays.

Tani ha'i be ashe dizay aaze giikko hamaare nayti laybrari giddo anababishe dizayssa tani ha'i be ashe deays

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi oyddu tamareti issipe maraqetidi eqqidi foto dendishe dizayssa be ashe days

tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi dalga gibben tamaresoy de7izayssainne tamaresoza gibben issi tamare eqqidi dizayssa xeellashe de7ays

Ha'i tani hayssan xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko ichachu tamareti be timirte ongidi madaliya aaththizi wanca oykkidi issife foto dendizayssa be ashe days

hani ha7i xeellizay aaze gizayssa gidikko daro tamareti kiple giddo uttizayssanne bootha may7on ubbatikka may7dayssa ize tanka is bagga tamare eqqidi bagga tamare uttidi dizayssa xeellayssa

tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko wogga aspalte bolla makinay henippe ha yizayssanne aadhdhidi aadhdhidi asati dizayssa aspalteze bolla beyays

tani ha7i beyizay aaze giikko wogga asplante bolla makinay heemippe ha yizayssa xeellashe deays makinazikka oge ooththiza makinakko

ha7i tani xeellashe disay aazey gizayssa gidikko issi wogga asi hamettiza oge medhettana mala kiraktere goyishe dizayssa xeellays

tani ha7i beyashe dizay aazey gizayssa gidikko aspalte bolla trafikey baajja jeeshu beere essada manjafeqaade ekkada manjafeqaadeza xeellizayssa xeellashe deays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati makina oge bollan issifetethan shiiqidi dizayssanne izeta lanqenka poolise shiiqidi eqqidayssa xeellashe deyays

tani hayssan beyashe dizay aaze giikko asati aspalte ooththishinninne makinatikka aspalteza bolla heni ha giidi ooththizayssa xeellashe days

tani ha7i beyashe dizay aazi gizayssa gidikko hoga aspalte bolla issi adderanne issi indira sinthefe guye bishin xeellashe ha7i de7ays

ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi aspalte bolla baajaje essidi tirakifey matoqa ekkidayssa be ashe de7ays

Tani ha'i beashe dizay aazey gizayssa gidikko keehi woqa gidida aspalte bolla makinati henite hahatte heni bishin tani ha'i xeellashe dayees

Tani ha7i xeellashe dizay aaziye giikko gita oge bolla makinay deizayssanne makinazikka baasa baasizayssa xeellashe days

ta7i be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro keehippe cora asati qoobe qoobidi dizayti tankere giddoppe haaththe be kushen oykkidi uushe dizayssa be ashe days

ha7itani hayssan be ashe dizay aaze gizayssa gidikko haaththe wogga haaththe qodhari dizayssanne izikka biratan biratan qashettidi dizayssa xeellashe dayyis

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi haaththay waraqeta bolla saalettidi de7izayssanne haaththiza sunthika woggara xaafettidayssa xeellashe days.

ha7i tani beyashe dizay aazey gizayssa gidikko issi wogga tankerey eqqidi dizayssanne iza lanqenka cilila cilila maatati dizayssa seellashe deays

Tani ha'i hayssan xeellashe dizay aaziyen gizayssa gidikko daro xaaxettida shuboti issifetethan dizayssanne izata lanqenka saaxineti aaddi aadhdhidi dizayssa xeellashe deays.

ha7i tani be'ashe disay aaze gizayssa gidikko issi wogga gita tankere xeena xaabeya gibpen de7izayssanne iza lanqenka cora asati uttidi dizayssa tani ha7i be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aase gizayssa gidikko wogga aako gidida tankare bolla qalame ti7ettidinne lo7idi giigidi toketidayssa tani ha7i xeellashe de7ays